Health misinformation for social media na wen pesin carry wrong information come social media example na make pipu no dey take vaccine say vaccine no good for body, anoda on na make pipu no too dey go hospital say hospital no be evritin go dey go hospital for um dis tin common well well for social media as anybody fit come social media talk anytin wey dem wan oga notin go happen. Some pipu believe social media pass dia doctor, my pipu no be evritin wey dey social media be true, dis information dis misinformation don cause plenty wahala wey be say some pipu don kpai because of wrong wrong information. Misinformation dey make pipu doubt dia doctor well well because dem go tink say watin dey social media dey legit pass watin dia doctor tell dem, misinformation dey make disease wey no suppose catch you make e catch you example na vaccination wey no dey cause wey no dey cause some diseases. Misinformation dey cause plenty wahala how we fit tackle dis problem, number one make authority yan pipu about so social media news so dem go tech pipu how dem go fit know news wey be true and news wey no be true. E get some health body wey syppose dey in charge of stuffs like dis wey go fit dey check di kin news wey dey social media about health, make dem give health provider equipment wey dem go fit dey filter misinformation, make dem invest for media, make rules and regulation dey for social media say anybody wey carry wrong information about health come social media na so so so so dem go do am dis one go reduce how pipu go dey carry information go social media. Make authority make pipu wey dey in charge of health make dey dey give information make dem dey open dia mouth for information dem too dey hide information. Make dem dey open wit information and di last one be make sensitization dey, watin be sensitization? Sensitization na wen pipu, group of pipu abi one pesin commot dey meet pipu one on one dey explin tins about health to dem and dis kain sensitization dey give pipu opportunity to follow health official talk one on dem go dey comfortable to follow health official yan if public health officials fit do all dis tins e fit help misinformation make e reduce.

How public health officials fit balance hod dem go take tell pipu about disease wey don dey spread and dem no go make pipu start to dey fear and pipu go still get believe in dem um make we first explain watin outbreak be, outbreak na wen somtin spread and e don dey cause make di number dem for one particular area abi for one kain season. Outbreak risk na di kain tin wey dey likely to happen abi watin fit happen wen one disease don dey spread. Now how officials fit inform pipu about dis tins and e no go cause panic, number one make dem break down di disease make dem break am down well well, make dem explain to di pipu watin dey cause dis disease, how dem fit catch dis disease, how dem fit prevent dis disease, watin be di symptoms of dis disease, make dem make sure say dey use dey use language wey be say pipu fit understand no be say to dey use big big word, make dem use pipu language wey dem go understand well well. Make authority make sure say dem dey honest no be say dem go dey exaggerate or dem go dey lie abi demgo dem no go give pipu true story of di disease, make dem dey very very plain make dem give dem di true true definition. <sniffs> Number tiree, make dem make sure say dem give public chance to ask question, if na for social media make dem make sure say question and answer section dey way pipu go wit ask question wia pipu go fit ask question and dey go give pipu feedback dem go answer pipu and if na say dem dey get like talk make dem make sure say wen pipu ask question dey answer dem. And number four, make dem make sure say body dey wey dem manage news for social media when dis kain spread dey so pipu no go dey carry fake fake news up and down, e go get one body wey go dey manage news dem go dey update news dey put beta news for dia so anybody wey cary misinformation dem go fit counter dat one and make authority make sure say na professional pipu follow pipu talk no be say dem, go carry pipu wey no sabi di disease come explain to pipu make dem carry professional wey go fit explain wey go fit explain well well to pipu so pipu go understand say dis kain disease o no be say e no e no get cure abi e no fit go so pipu noo go dey panic. If dem do all dis tins pipu go get trust in dem well well.

Watin be di tins wey fit bring corporation between public and make pipu lis ten to public health measures wey be say dem give during outbreak like make dem dey wear mask abi social distance. How officials fit make pipu corporate wit dem wen dem bring rules and regulation for outbreak of disease, number one na make dem make sure say dem follow pipu talk true make dem talk true make dem talk watin dey sup make dem no put any mata for dia for dia under dia tongue make dem let pipu understand say dis kain disease e dey so so so no be say de go dey hide watin di disease be make dey make sure say pipu understand well well. Number two na make authority make sure dis kain information dey accessible to pipu dis one mean say pipu wey no get phone make dem find means to make sure sey dem get dis information, dem go go radio station dem go follow community leaders make dem follow dem talk dem go fit follow dia pipu talk, even for church, for mosque, religious religion leader dem go follow dem talk dem go follow dia pipu talk so everybody go fit know watin to do. Number tiree na make authority make dem target places wey pipu dey always dey, wey pipu dey always go well well wey pipu dey always plenty make dem follow leaders talk make dem follow dem yan for dat kain place dis one go make dis kain information make e travel well well and um number four be make authority dem fit help wit material because some pipu go wan do but moni no go dey if dem bring dis kain rules and regulation, if de support pipu pipu go wan do example na if dey give free face mask dis kain tin go ginger pipu say ah okay if dem fit give us face mask if na to dey contribute money if na to dey borrow money to dey buy am dem go buy am but make dem help financially

that outbreak such as SARS abi Ebola wey fit inform public health strategy for managing public reaction for futures house break first of all we go defin wetin Ebola be Ebola na disease we na e cosam na virus wey dem dey call ebola virus and how e dey take spread well ebola dey spread when person wey get dem Ebola come with contact with person wey no get Ebola, how dis one fit happen if person wey no get Ebola sweat wey person no get Ebola bodi touch him body e fit carry Ebola like that, abi if person wey get Ebola use needle and person wey no get use em needle too de person fit carry am like that or if person go chop meat wey be say dem use cutlass wey don dey infected cut and e shop am um e mean sey e fi carry Ebola wetin be SARS SARS na severe acute respiratory syndrome and how we dey take spread e dey be like catarrh cold and cough so pipu wey dem get SARS wey dem dey call SARS wen dem sneeze abi dey cough if de water, water we dey come out wen person sneeze i be cough if he touch anoder person go dey e if carry am abi if den sneeze for surface person fit carry am na so e dey spread all dese things dey common before and because our pipu dey go public spaces wey dem no dey cover deir body dey no dey use protective measure na him make am may him spread well well but because of wetin don happen for future de things wey public health wey dem fit do dey fit plan na one make dem no wait for any outbreak to happen make dem start now to dey eligh ten pipu how dem go fit dey protect demselves for public spaces make dem let pipu on sey no be until outbreak dey na him go dey protect deir self simple, simple protective measures like you dey use nose mask make pipu dey do am and anoder one be maybe number two be sey make dem dey do health talk for pipu from time to time pipu go fit dey ask questions dem go dey ask questions anything wey person no know e go fit ask health professional all dese things if dem do am e go help.

How public health officials and expert see communicate well well with media outlet to provide accurate and information on time during health wahala and wetin be de strategy for managing media enquiry and interview well de way wey dem fit manage this one number_one make officials make dem get expert for media wey dey deir team sey no be de just pipu wey just sabi health pipu wey be say dem sabi media well well make dem get am for deir for deir team this one go sabi follow pipu for media talk e go know wetin e go do e go know how e go take reach media pipu e go know de kain pipu wey e go fit dey meet e go know de kind two wey e go dey use for dis kain communication and anoder one be sey make communication dey dey early na why i talk say make person wey sabi make e dey deir thing make information dey drop early any information wey dey get about health make dem dey drop am for this pipu make dem no wait bef make dem no wait until when dem dey get roomo abi pipu don dey spread fake news before dem dey drop deir own make dem dey always come early as anything e dey happen make dem dey tell media make dem dey give dem de information okay how dem fit manage media question and inquiries number_one na make um dem get question and inquiry session that one be sey make dey get de decision make dey get de, de bank de bank be sey make dem get where dem dey talk questions and inquiry so dem go fit dey answer all this question sey no be sey pipu go just ask question but dem go get where dem save am so dem go fit dey answer all this question anoder one be sey make dem make sure sey when dem go for any media outing like maybe interview make dem dey make sure sey dem fit dey do question and answer sesion that one may be if dem go for interview e fit be phone call question so pipu go fit dey free we fit dey ask deir question and anoder one be sey anytime wey dey wan go for interview make e be professional wey go make e no be person wey be sey medica e no sabi dey topic wey e wan discuss make e be professional wey e wan go.

Wetin be the role wey social media platform play for dissemination of health information and the amplification of health wahala, and how public health officials fit leverage dis platform, to promote accurate information and counter is information. Social media dey powerful well-well, and e dey easy for things to spread well-well because pipu dey de social media twenty four seven. Hm as a matter of fact, some pipu na social media be their second home, if den first wake up na social media dem go go, if dem even wan chop, na na social media den go ask say wetin dey go chop, so e dey powerful well-well and plenty pipu dey there. Now how dis thing dey take spread information, na because from one social media to another, they, social media platform to another, they carry news and pipu dey see am from there e dey spread and pipu wey no even get phone sef go hear dis information when their family member abi their friend dey talk about am. Now how dem fi use this kain power, how den fi use am to their own advantage? Number one, make public official, make den dey use simple simple way to pass information, no be everybody sabi all these big big English, Eh all these big big health word wey dey, wey dey, wey pipu no go understand, make dem use simple way to pass information, if den wan pass information about, den fit do short video wey be say e go explain wetin den wan pass, and most times pipu dey de, dey de dey Em den go wan watch video, den go wan even lis ten to song too, so den fi dey use all these kain major dey pass information. Another one be sey, make dem dey give pipu means to dey free with them for their own social media platform, make dem dey make such say, if pipu ask kweshon, they go answer, pipu go feel free say ah dis pipu get us for mind. Another way wey den fi dey, wey den fi use dis social media again, na make den dey use pipu wey sabi social media, den dey call them social media manager, make dem sabi pipu wey wey sabi use social media well-well, so those ones dey know wetin pipu dey like, e dey know how den go fi put information for social media. Another one be say make health authority, make dem dey counter information if they see any wrong information for social media, make dem come out straight, make dem come out instantly, counter am with their own word, with with with wetin pipu supoz know, make dem update pipu wetin den go understand, all dis kain thing e go help and e go help, e go help counter misinformation.

How media outlet fit balance the needs to dey report on emerging health threat with the need to avoid to dey spread unnecessary fear or panic and wetin be the best practice for responsible health reporting. Hm well, the things wey be say den fi do, wey dem no go dey spread fear or panic na number one, if den wan pass information make dem use word wey pipu understand because some pipu no dey understand big big English wey den use. The essence of information na make pipu understand information wey den dey pass, so make dem use word wey dey very very, very very understanding, wey pipu go understand. Another one be sey, make dem make sure say, the news dey broken down well-well, make dem no exaggerate symptoms, make dem no exaggerate the the kain signs wey dem go see if dem get dis disease, abi wetin dem go do if dem no exaggerate am. If dem wan talk something, make dem talk am small, make dem no exaggerate symptoms, dis one dey cause fear. If dem fi dey talk say Ah pesin dey run mad, dis one don dey make pipu fear. If they wan talk say something go happen like that, e get way wey den go talk am, e get way wey you go talk something wey dey serious, wey be sey pesin no go panic, so all na, dis kain way den fi dey talk, abi den fi dey pass information wey no go cause panic. Another one be say, make dem dey add body wey dey legit for their quotes, if dem put information make dem add body, so when pipu see dis body den go know say Ah all these information e dey legit, example na WHO, make dem dey add body wey dey health. Another one be say, make dem dey use beta video, beta picture to dey pass information, some pipu dey, na video dey call them, if they see video for social media, they go wan watch am, some pipu dey na picture dey make them read something, make them no make sure, make dem no make the news dey boring, some pipu dey like picture, they like video, make den dey use those kain things dey pass information. And the best part is for responsible health reporting be, make reporter, make dem dey use legit Em make dem dey use legit body, make dem dey use legit update to dey report like WHO, like UNICEF, make den dey use all these body wey be sey when pipu see am den go, their mind go dey rest. And make dem make sure say the report den dey check well-well, make dem check error, make dem check if dem put anything wey no supoz dey there, make dem dey check well-well, and make reporter no dey carry pipu name for their report like say Eh dis disease oo, e dey for, na Nigerian dey get am, abi na Igbo pipu dey get am, abi na Hausa pipu dey get am, make dem no stigmatize, all these things e go help.

Media outlet fi work together to promote accurate and timely information during health wahala and wetin be the example of successful collaboration? Well for public health officials and media outlet to work together, public health officials need; number one, trained public health expert for media, make dem train them, make dem train them well-well so that e go sabi media well-well, they go dey informed about media. If dem dey informed about media, dem go dey, den go know how den go take follow media pipu work well-well, but e go dey hard for public health officials to work with media team wey if dem no sabi media, if dem no sabi media well-well, so e dey very very important sey they trained their health officials well-well. Another one be say make authority, make dem dey talk openly, make health officials, the authority make dem dey talk openly about wetin dem want with media, make the information dey open, make pipu see say Ah these pipu true true den wan collaborate with media, den wan dey open with their information, dis one go help collaboration make e dey easy. Another one be say make authority and media, make dem dey use social media together, example now if den wan post, if one media team maybe AIT, make make, make dem work with them, if den wan post something, make public health officials make dem come in, no be when wahala start abi when out out Em if out-spread of diseases dey, na im dey go come start to dey collaborate, even before outbreak of diseases abi spread of diseases, make den do wetin, make dem don collaborate. Another one be say, make authority and media, make dem work together to open pipu eye to fake and true news, news wey no true they go fi know, news wey fake dey go know, so if they work together like dis, e go dey easy for pipu to dey get information. Now example of time wey be sey health expert and media dem work together and e dey successful na during Ebola time, during Ebola time WHO dem meet with Em journalist, dem meet with radio station and e dey easy for pipu to get information. Pipu wey no get fone, they get Em radio for house nau, so e dey easy for information to dey spread well-well during Ebola, and even help fight misinformation during that time because na everyday den go dey shout for radio, na so so Ebola dey spread oo, na dis oo, if you dey feel like dis oo, make you go see doctor oo, so e help, e no, e no make pipu get misinformation for media.

House media coverage of health wahala fi influence Em public behavior such as increased demand for vaccine are abi antibiotics and wetin be the po ten tial implications for health policy and resource allocation? hm media coverage of health care na when media carry wetin dey happen for an outbreak or epidemi, when they carry am, when they carry am come social media like a coverage, like sey den do the video, they come put am for social media abi dem put am for media make pipu see. When pipu see dis kain thing e dey make them dey reason say ah ah dis thing don dey go, e don dey happen oo, dis thing don dey serious oo, how we go take do wey dis thing no go reach our side. Because pipu dey use social media well-well, e no dey tey before all dis kain thing dey cast, and when dem say all dis kain thing for social media, they go wan take preventive measure like vaccine or any other way to prevent am. And dis kain thing dey make pipu find way to do wetin dem talk say make dem do, for example now, say make dem dey use nose mask abi make dem use one antibiotics, pipu go wan use am because as dem see that video the video don scare them. Now dis kain awareness e dey make pipu plenty wey wan take measure, e dey make pipu plenty wey wan take vaccine, e go shock you say everybody go come outside to say Eh we wan collect vaccine oo, we wan collect vaccine oo, we wan collect vaccine oo, we no wan carry dis one, we no wan carry covid oo, we no wan carry covid we wan collect vaccine. Now wetin be the things, wetin be the measures wey be sey public health experts fi do resource allocation? Well number one na make authorities, make dem get quick-quick antibiotics and vaccines because they know sey dis kain thing fi happen, den dey always plan so make dem get quick-quick and make dem get enough even if e no go reach make dem make sure say all hands dey on deck wey be say dem dey produce abi den dey import other, another vaccine, if one dey finish den dey put another one. And another one be say make dem invest for risk communication, wetin be risk communication? Risk communication be say anything, the possibility of things, and anything wey fi happen when they put that kain information for media na risk, so den go don plan for the things wey dey likely to happen, make dem invest for risk communication, and make dem make sure sey dem dey prepare because dey dem prepare well-well sey dem fi need produce more, if no be say dem dey produce, dem fi import or den fi get more vaccine, and make make make sure say everybody hands dey on deck.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

How mindfulness practice Em such as meditation or deep breathing be use to reduce stress and improve overall wellbeing. Wetin be mindfulness? Mindfulness na when you mind your business oo, <laughs> mindfulness na when you no let anything dey you mind, you comot everything wey dey your mind, and you dey, you dey picky with wetin dey your head, you dey picky with wetin dey your mind, e no dey hard na when pesin dey go through something, you con comot everything for your mind, na wetin den dey call mindfulness, you choose wetin you wan think, you choose wetin you wan, you wan think and you wan say. And deep breathing na wetin? Na when, na wan kain method to manage stress, for example now, if you dey go through stress or maybe you get anxiety for something, deep breathing go make you calm, Hm you go breathe-in you go breathe-out all those kain things, e dey help. Now how all these things, how we dey use am manage stress, how we dey use am reduce stress and improve wellbeing? Well example of mindfulness na meditation. Meditation na when you dey one position you empty your mind, you empty your mind, you empty your head, you just wan de, you just wan dey float, e dey help well-well, you go dey okay, you go, you sef you go feel sey Ah yes I feel better well-well, e dey help, e dey help manage stress, e dey help manage stress well-well. Another example of mindfulness na wetin, na yoga, all dis yoga all dis kain movement, all dis exercise wey pipu dey do, e dey help and when you dey busy, when you dey do yoga you no go fi dey reason one thing wey dey disturb you abi you no go dey reason anything wey dey your mind. So you know all dis, all dis Em exercise, yoga na mindfulness if you dey do am, e go help you manage stress well-well. And deep breathing e dey even help for anxiety, so pipu if den dey get attack, if den dey get panic attack na deep breathing dem dey do and e dey help dem manage that situation, and deep breathing dey work well-well if you get Em maybe you wan face crowd abi you you you get one presentation and you dey fear, deep breathing e go help you, e go help you reduce stress, e go help you get confidence, and e dey help wellbeing when you exercise, when you do yoga, e go help your body, your body you go feel free, your body go dey light, so all these things e dey help pesin well-well.

Which kain role social support network dey play to dey help individuals cope with adversity, and how individuals fit build and maintain this kain network. Number one which wetin be social support? Social support na platform abi na support wey dey come from from social pipu, and this support e dey dey in form of emotional support and dey dey interact with pipu to make sure sey pipu mental health e dey okay, and dey dey make sure sey mental health sey your head e dey dia, your head dey work well well. Now de things wey social support abi social network dey do. Number one, dey dey give pipu hope sey even if dia even if anything happen to dem, dem be dia family, sey dey care about dem. All dis social network na im na one of de things wey dem dey do. Another one be friends and family dey offer to help pipu feel beta if you no feel beta. Example of social network or social support na family, your family and your friend wey dey help you, na social support dat one be, na social support be dat. Another one be sey dem dey support dem dey support with moni, dem dey support with moni if you get financial problem dem go support you with moni. So na example of wetin social support dey do. Another one be sey dis network dey help pipu overcome stress and anxiety. dey dey help pipu overcome stress and anxiety. Okay all dis kain network how pesin fit build am and maintain am? Well number one be sey make pipu make dem keep good relationship. Try dey keep good relationship. When you get relationship, you keep am well because you no know who be who, you no know who go fit help you. So try keep good relationship. Another one be sey make you dey dey open. Make you dey follow pipu talk your problem. Pipu wey you trust. Because if you follow pesin talk, you no know pesin wey fit help you, you no know if your helper na your friend. So e good to dey follow pipu wey you dey comfortable, wey you dey comfortable, wey you dey comfortable with, make you follow dem talk. Another one be sey you fit dey go places wey be sey e dey social. Example gym. For gym you go fit meet pipu, you go fit interact with pipu, follow pipu yan, follow pipu talk. Another one be community service. During community service you go meet pipu. You go yan pipu. E go give you chance to dey follow pipu rapport. And again use social media. social media big well well. How many pipu you wan even meet for social media. You go get your social media family. Use de platform well well. Platform like Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, dem plenty, you go use am well well, you go use am build your network.

How societal gender norm and expectations dey impact reproductive healt outcome for individual particularly women and girls um Wetin be gender norms. Well gender norms na di normal tins wey pipu tink about gender for example, man and woman wetin den tink societal na example now say woman oo, woman supoz marry early, na example of so cie so societal gender norm be dat. Now, e get some expectation for gen, for gender norm reproductive healt and dem be; number one, make woman no too tey before they marry, dis one dey common well-well say um woman oo, if woman don dey enter one age oo, e don dey old oo, sey woman no supoz even too tey, na if you don dey grow small small make dem carry her go husband house, ex na example of gender norm be dat one. Anoda one be say, dem dey shame woman for some kain thing, for example na abortion, if den catch woman wey dey do abortion um na wahala oo, den go call am different name, na na anoda name dem go call am say um na yeye woman, na so-so woman, say e no good make woman dey comot belle, e no good make, den no even wan know wetin happen wey wan make you comot belle, and dis one no be only single woman, even woman wey don marry, if dem see am sey you wan comot belle na wahala, na example of societal norm be dat. And anoda one be make woman wey wey dey get um wey dey get sexual relation outside marriage, den dey shame woman for dat one too. Anoda one be say, sometimes woman den no dey de free to dey even talk about their menstruation, woman no fi talk about menstruation outside anyhow, girl make I no even use woman, make I use girl now, say girl, girl child go dey shy to talk about menstruation, na example of societal norm wey woman dey face be dat for reproductive health health. Anoda one be say, woman wey don born before um wey no dey husband house, dem go give her name oo, dem dey call them single mothers, den no dey use beta eye look them, na anoda example of societal gender norm be dat. Anoda one be say woman no fi dey talk for some kain gathering, sey um den go tink sey the woman too dey loose, all dis kain tin e e dey common. Anoda one be say if you go hospital as woman say you wan born, na your husband go tell um go tell doctor wetin you want, e, you no even tu, even get mouth for wetin, you no get mouth for wetin you wan make dem do for you, all dis kain tin you no fi choose for yourself, if your husband say na sur.., na operation you go do, na operation you go do, if your husband say na so-so he want am, na so-so, you know, e get restriction wey woman dey fix for reproductive health.

Wetin be some common gender base barrier tu assess reproductive health care and how den fit address dis kain wahala. Well gender based barrier na di problem wey some genders especially women dey face when den wan use hospital for their reproductive health um Example of dis kain problem wey den dey face na, number one, women and girls most times need follow their husband talk, women need follow their husband talk, girls need follow their papa talk abi their mama talk before den go fi take any decision. If woman get belle na man go tell hospital wetin im want, so women dey no too get direct um den no get access to their own self sef, e be like say na pesin go tell doctor wetin den want for dem. So, dis one e dey affect wu women for reproductive health well-well, example, most girls den no even get access to so many tins, they no get access to contraceptive wey no go make dem get belle, so e dey make some girls get belle and some girls again because sey den dey shame if den no go wan go hospital say dey wan comot belle bcos den go use wan kain eye look them. Number two, anoda one be say som culture no dey allow women dey go hospital, den no dey allow women tu go hospital, you no fi just waka say you wan go hospital, den go use one Kain yeye eye look you say um dis one no dey, nor be good woman, and den no dey even gree sey make woman dey use drug for belle say you no wan get belle, den no dey gree, all dis kain tin na barrier. Anoda one be say, some women no dey de comfortable tu dey follow man talk sex because di way wey den train woman sey e no fi even look man for face dey follow am talk da kain tin, so den no dey follow them talk ne be sey den den no dey, den no dey fi talk. And again women wey dey handle women wahala, dem no plenty for hospital and some women no dey dey comfortable to dey follow man dey talk all dis kain tin, so some pipu e dey even restrict some pipu to dey go hospital well-well. How den fi address all these tins? Make den allow girls make dem dey study dis kain course wey be sey den go dey give women, den go dey treat women because if woman see woman e go dey easy to follow woman talk wetin dey your mind because na woman. But some woman if dem see man, dem no go fi dey de free with di man, so make den allow girls dey study course wey den go fi dey treat wu no. Anoda one be say make den touch rules and regulations around female health, example abortion, make den check am, make dey consider am, make den check am. Anoda one be say make den train health officials well-well so patient go dey comfortable wit them, some health officials sef na them no dey gree make their patient dey open mouth talk, so make dem train them well-well.

How um gender inequality dey contribute to disparity in reproductive health outcome such as maternal mortality abi unin ten ded pregnancy, make we first um explain wetin gender inequality be. Gender inequality na wen den see one gender, say one gender beta pass another one, and most times na woman dey always suffer dis kain tin, so we dey call am gender equality, sey dey no see di same gender as thesame. Anoda one for here na maternal mortality, maternal mortality na woman wey die wen den get belle abi during wen um wen den wan born pikin, na mo maternal mortality be dat. And unin ten ded pregnancy na wen you no plan tu get belle you con get belle, you no plan am, na im be unin ten ded pregnancy. Now how dis gender inequality dey contribute to di disparity for dis, for di reproductive health outcome. Number one, na bcos women den no get direct access to health care, women no get direct access to healthvhealthcare. If woman get belle, first tin wey dey go ask am na say where your husband de? If your husband no con de, e get one kain eye wey den go dey take look you if man figure no dey wit you, na where gender inequality come in be dat. If man no follow woman go hospital, di way den go treat am e dey different, so all these tin e dey affect, e dey affect. Now um pikin abi girl wey be young girl wey never marry wey get unprotected sex abi dem rape am, okay unin ten ded pregnancy rape fi happen wey be sey den rape am, e no go get access to go hospital go clean im self to prevent pregnancy e go get belle, all dis tins dey hap bcos di kain eye wey den go take look woman wey wey wey go hospital say dem rape am e dey different, all these tins na im dey cause maternal mortality and e dey cause unin ten ded pregnancy. Now anoda one be say, unin ten ded pregnancy e, na na man dey decide say um I wan do dis for relationship most times, women no too get mouth like dat, all dis tins dey affect, instead of sey pesin go use um protection, sey you even get pesin wey you, una understand una self, sey you wan, you no fi follow am talk say una wan use protection, women no too get voice like dat, and soo dis tins e dey affect, e dey affect. So all dis tins e matter, e matter! Woman no fi just wake up one day say e wan go hospital say e wan comot belle, den go ask am where your papa, where your mama, [um} where your papa, where your husband. Na wetin den go ask am, so e dey, e, e e dey very very obvious say gender inequality dey for reproductive health.

How health care provider fi incorporate gender sensitive care into their practice and wetin be the benefits for patients. Well, health care provider den fi incorporate gender sensitive care into practice. Number one, den need train pipu on gender matter say if man sef wan treat woman, e get way wey e go take follow am talk, and e get way wey e go dey ask am kweshon wey be sey e go dey comfortable with am, so dey need train pipu, if na woman too, may you need train am as im go take you know, e go take follow pesin talk, wey be sey pesin go dey comfortable, den need train pipu. Another one be say, make health pipu, make dem dey create friendly environment, make dem dey create friendly environment. If den create friendly environment, pipu go open up, no be sey pesin go dey fear say e no know wetin dis doctor go talk, make dem dey create friendly environment. Na sey pipu dey fear, na im dey make some pipu no dey talk, some pipu no go even go hospital because den dey fear wetin they go hear for their doctor mouth, so make den create friendly environment. And make health pipu, make dem dey ask kweshon and make dem no dey de judgmental, na that one gon-gon be wahala, make dem no dey judgmental. If pesin follow them talk, make them no talk say [Ah ah] you sef you over do oo, you be ashewo oo, you be this one, you be that one, make them no dey judgmental. Another one be say, make health pipu, make dem dey engage men and boy, make dem dey let them know say na like dis you supoz dey do, na like dis make you be. If man make some decision wey be sey e no pay, make dem clear them, make dem know say Ah dis one no dey okay, and na like dis you supoz dey, make den educate them. And another one be say, make dem dey organize health talk wey go educate pipu generally, make den dey organize talk wey go educate men, wey go educate women, the two gender wey go educate them. And wetin be the benefit for patients Ah, the benefit be say, patient go open up, patient go fit talk, patient go dey comfortable to follow their doctor talk say they no go judge them, so if den fi do all these things, e go help. And again men go understand women well-well, boys go respect girls, men go respect women, e go help.

Wetin be some effective strategies wey dey fit use promote gender equality, and challenging harmful gender norm for reproductive health programming? de strategies wey dey fit use be, one, make authority make dem dey engage men and woman for health talk, make dem dey engage dem. Some men no know de, dey no know de de implication of dia decision for dia wife. Make dem dey let dem know. Make dem let dem understand some things. If dey understand some things dey no go make some decision. So e dey very very important sey dem dey go through health talk well well, so dey go fit ask question wey dey wan ask. Another one be sey make dem add sex education, gender equality for school syllabus. E dey very important o. Dat sex education dey very important. If children don dey exposed to sex education for early age, e go dey easy for dem to manage dia spouse to manage dia husband to manage dia wife when dem marry. Nobody go start to dey explain sey um no do dis one when your wife get bele, do dis one when your wife get bele. So dey need add dat syllabus for school. Make dey add am for make dey add am subject for dia syllabus. Another one be sey make authority make dem dey encourage men and boys make dem be beta pipu. Make dem be beta men. Make dem be beta boy. Make dem take some decision wey be say e go help dia family, no be sey to dey just dey talk say my wife no go do this and e no know de implication. Another one be sey make authority dey involve community leader. Make dey dey involve community leader. E get some things wey be sey if communi community leader talk, pipu go believe am. So e dey very important sey dey dey involve dem. Another one be sey make health provider make dem dey use social media pass information. Make dem dey use radio, dey use TV, dey use social media dey do dia campaign put make dey put things for social media like um facebook, make pipu see am about equality. Another one be sey make authority make dey carry out survey. Wetin be survey be sey dey go ask kweshon, so dey go know where problem dey, and dey go fit tackle am.

How intersectional identity such as race, ethnicity or sexual orientation dey take intersect wit um gender to impact reproductive health outcome. um Make we explain wetin race be. Race na um pipu wey dem group una, wey dey group you wit base on how una look and una geography area na area wey una dey. For example now, we get negroids. Negroigds na black pipu um na black pipu. We get um um oyibo pipu too, den get race. So na race be dat, dem dey dem dey get similar features. So wetin be sexual orientation. Sexual orientation na de kain way wey pesin see sex, or dey kain way wey pesin enjoy sex. So e get some pipu dey dey ge call dem straight, e get some pipu dey dey call dem gay, and e get some pipu dey dey call dem bisexual. So all dose tins na sexual orientation. And ethnicity na de ethnic group wey you find your sef. For example, yoruba, igbo, hausa. Na wetin be de impact of dis tin on top productive reproductive health. Well, we get discrimination. Discrimination dey. For example, pipu wey be gay, den dey discriminate for dem. For Nigeria, den no gree den no gree dey gree sey gay dey, so you know sey our Nigeria den no gree for gay, so na discrimination be dat. Anoda one be sey exclusion of pipu wey be like um wey do trans, be man before, e come turn woman, so den dey do do exclusion for dem. If you do trans for Nigeria, um dey no go change your gender. Dat male wey you be na im you go still be. So all dis kain tin na exclusion. And again, rules and regulation wey no favour dem, rules and regulation dey wey no favour som pipu, wey no favour pipu for reproductive health. Anoda one be sey rural area rural girls and rural women, dey no dey get access to beta reproductive health outcome. Now again wahala for religion. Religion sef get im own. So e get some religion wey be sey you no fit be bisexual, dey no go use beta eye look you. So all dis tins e dey, e dey well well well for reproductive health. Example na for norda Nigeria now, um woman no get power to talk at all at all, and dey support early marriage. So um all dis tins e dey e dey very very important sey dey address am.

Wetin be some policies or legislative barrier tu advancing gender equality in reproductive health and how dem fit advocate work to address dis kain barrier. Well barrier dey o, barrier dey. Barrier na all di di problem wey dem dey face um barrier wey dem dey face to dier advance gender equality. Number one na abortion. Abortion no dey allow us for Nigeria. So many pipu dey hide do abortion, and e get some kain situation wey woman go find im sef, e go wan do wetin, e go wan abort. Example na if dem rape dem rape am, e go wan komot bele na. So all dis kain tin, den need review am. Number two, den no accept same sex marriage for Nigeria, and even if you go hospital, you no fit tell dem for hospital say you be gay, e get one kain eye wey dey go take look you. So all dis things be barrier. And again, allocation for health dey very low. Hospital sef dey no get dey no get equipment. If you go hospital, you go notice sey you no go see equipment for there, so dey dey very very limited to to resources. de allocation for health e low. And again, health and sex education no dey, e no dey for school. Most pipu, where dem dey learn about um sex education and health na wen den go online, and sometimes no be everytin wey dey online dey true, but e no dey, health and sex education no dey. Now how dem fit advocate for dis barrier na number one, make dem reform, make reform dey. Make den make den touch de rules and regulation for abortion. If den go touch am, make den do am wey be sey e go e go e go pei, no be sey abortion good but e get some situation wey be sey e need am. Anoda one be sey make dem promote gender equality. Dat on dey very important, make everybody know sey dem be di same, sey no be sey becos you be one gender, you beta pass anoda gender. Anoda one be sey make dem use social media tu dey pass information well well. Make dem dey use social media, make dem dey use am pass information and make dem support youth and feminist movement. Dat one den very important. Make den support youth and feminist movement.

Wetin be some emerging issue abi trend for gender and reproductive health, such as de impact of climate change or technology on reproductive health. Example na flood. Flood fit destroy things wey be sey e go hard to dey access something. If flood happen for one community, e fit spoil plenty things, and dis one fit make pipu no get access to hospitu. E fit even affect some hospitus wey be sey dem no get beta drainage, so e get effect for de kain way wey dey go fit access de reproductive health. Another one be malnutrition. Malnutrition dey cause wahala, and um wetin fit cause malnutrition na bad weather. If weather bad, crop no go grow, and if crop no grow, e fit cause malnutrition. So e get effect well well for reproductive health. So na clima na climate change be dat. E get effect for reproductive health. So how technology take get effect for reproductive health na some pipu no get phone some pipu no get phone. Some pipu even get dey no fit operate am. Some pipu get, dey no dey understand information on top am. And some pipu get dey no sabi access information for dia phone. Some pipu no fit even use phone check for hospitus, dey no fit use phone check for nearest hospitus. So you know [hiss] na de kain challenge wey some pipu dey face be dat. And um social media pipu wey sabi use dia phone, social media dey give dem online platform. E dey boost confidence. In fact, for social media sef you fit meet medical practitioner, for pipu wey sabi use technology well well. E dey easy to access reproductive health if you sabi use technology well well. Now e don reach sey you fit even dey follow doctor dey chat wetin dey do you for phone. Na technology. So if you sabi use technology, e don hard for reproductive health.

Wetin be de effect of intimate partner violence on contraceptive use and family planning decision. Intimate partner violence na when your partner dey violate you, when e dey violent to you. E dey force you do things wey be sey e no wan do. Na violence be dat. Now contraceptive na drug wey be sey you if you use, no be just drug, e fit be injection, wey be sey if you use am e no go make you get bele. Sometimes, when abuse dey for dis thing e dey cause wahala. Now number one be sey abusive partner fit talk say e no wan use protection, and dis one go fit make pesin get bele because de pesin wey e dey abuse dey fear sey, if I no gree for dis pesin, make blow no land for my head land for my neck. So na wetin partner violence be be dat. dey no go gree for de kain drug wey dey suppose use, dey no go gree for family planning. Family planning na like drug wey pipu dey use wey dey prevent um bele. Now e get some things wey be sey woman no dey no dey get pawa over, especially woman wey dey for abusive relationship, because dis kain thing e dey resolve into unin ten ded abi unwanted pregnancy. Sey if dey no use protection e fit carry bele, because your partner e no let you choose e not let dey pesin wey e dey abuse make im choose wetin e want. So e fit resolve to unwanted pregnancy, and if unwanted pregnancy enter de man e go e fit push am sey make e go komot de bele, e fit push am sey make e go komot de bele. So all dis things na wetin e dey cause for contraceptive use. So e fit e fit dey even give am everytime, e fit choose wrong contraceptive for am sef. So all dis kain thing mata because de woman no get say for de relationship. E no get say, e dey abused. So na anything wey de man talk de woman go do. So all dis things na wahala because na woman dgo sabi de best contraceptive abi best family planning wey go good for her body no be man. But man wey don dey abuse im wife e no go get mouth to talk.

Wetin be de reproductive health consequences of female genital mutilation FGM including complications during child birth and increased risk of infertility? Wetin be female genital mutilation? Female genital mutilation na when dem komot parts abi everything wey dey outside de vagina opening when pikin small. Usually dey dey around around age um e fit be pikin sha to fifteen, na de age wey dem dey komot am be dat. um Dis thing common well well before wey be sey dem go komot de clitoris dey dey go komot de clitoris, and de clitoris na part wey be sey e dey sensitive well well for woman vagina. And some time sef dem go komot part of de labia. Labia na like dat thing wey be like flap for woman yansh. Now dis things dey common before well well, but now e don go down. Dis mutilation dey cause plenty wahala. E dey cause plenty complication during child birth. E dey cause wahala sef if person wan get bele as e dey make some pipu dey infertile, wey be sey to get bele for dem dey hard, dey hard dem. Now, de things wey gender mutilation fit cause na, e dey cause wahala when pesin wan born, e dey cause wahala when pesin wan born. And another one be sey e dey cause wahala to get bele. E dey cause chronic infection. if infection even dey your body e fit cause infertility. And dis thing go make you dey open to plenty infection. So gender mutilation dey cause infection and e dey cause menstrual pain, e dey cause menstrual problem, e dey make pipu dey get pain well well when dem wan do dia period. And um another thing wey e dey cause be say e dey cause painful intercourse. Pipu wey dem do genital mutilation for, dem no dey enjoy sex. Dem no dey enjoy sex. E dey cause painful intercourse.

How gender based violence dey affect pesin ability to negotiate safe sex practice and protect dem sef from STI and HIV. Gender based violence na wen one gender dey violent to di other. Sey one gender get um veto power over di oda, dey treat am any how, na violence be. E dey treat am bad bad. Na gender based violence be dat. Now how e dey take affect pesin ability tu negotiate safe sex practice. bcos di pesin no go fit talk. di oda party no go fit talk. Na one wetin di di pesin wey dey wey dey wey dey vio violate, na im go dey talk, na im go get mouth. So di oda pesin no go get say. So for dat kain relationship wey be sey de man no come dey use protection, de woman fit carry STI. E no go fit protect im sef from STI. STI na sexually transmitted disease wey be sey e dey e dey get am de pipu dey get am through sex, and HIV na human immune virus. So if e no talk, e fit carry all dis kain disease. Now wetin dey make pipu dey dey for dis kain relationship wey dey no go talk be sey fear go dey dia mind because dia gender dia dia partner dey very violent. Make no be sey slap go land for dia face if dey talk or if dey wan follow di pesin yan say um oga o abi babe o make we do dis one, make we do dat one, so fear to talk dey always do dem. And most times, dat kain relationship e fit be sey di woman dey see sometin for dia. Example, financial support. E fit be sey she dey dependent, wey sey she know sey if she komot for dat place, she no go fit go anywhere. So um na na why e dey happen, cause de woman go tink sey if I komot for here, where I wan start. Now di tin be sey de pesin wey wey dey abuse sef no know de implication of wetin im dey do, sey diseases dey wey be sey e fit dey give im partner. And some pipu sef no know sey dem dey abused, sey na dia right to choose how den wan protect dem sef for relationship.

wen um make pesin go see doctor for joint pain or something welling that has no improve reach rest [u] joint pain na pain wey pesin dey feel for joint and most times um tins wey dey cause am e plenty sometimes if you Waka too mush you fit get joint pain, for old pipo na common tin so if Dem do any small tin dem go start to dey feel joint um pain but dis kain pain sometimes if u don use um rubber abi u don use Um gel take massage am e go go but e get and joint pain wey be say you no even Waka u no even do anything d tin just dey pain you and you use drugs but e no be like say you dey use drug, if e don pass one to two weeks may u go see doctor if e don pass one to two weeks may you go see doctor and e go incu say the joint fi dey swell, Fi sat the joint dey swell, swelling dey joint that time you need to go see doctor bcuz you sef go don know say dis one e no wan hear medicine again say go see doctor so that e go fit take care of am on time, another one na stiffness for morning if your leg dey stiff for morning joining joint swelling u notice say your leg u no go fit use am Waka well well for early momo um na wahala o and you dey feel dis kain tin for like one to two weeks to carry urself go see doctor another one be hacking if your leg dey make sound may you dey ka ka for for weeks v e dey very very important say you go see doctor for dis kain tin if e don pass one week if e don pass two weeks na two weeks be max but some pipu if e don pass one week Dem no go wait o for two weeks dey recommended time wey be say you see your doctor e see say the leg don dey swell, d leg dey pain you, if leg dey pain you if you Waka well with the leg you need see doctor, another one na swelling another one na swelling for body abi swelling for anywhere for your body, e Fi no be joint, e Fi be one place for your body wey swell if e don dey pass two weeks wey you um apply something wey you go see doctor

narrate your online misdiagnosis um misinformation misdiagnosis of wen u carry wrong diagnosis for one disease abi one sickness, misinformation na wen u carry wrong information online, misdiagnosis na wen u go online check about symptoms wey dey do you, you com use wrong diagnosis and um online misinformation na to carry wrong information for online, the time we I get misdiagnosis for wetin dey do me na like four years ago when I dey get um period problem my period no dey come, I no fit dey calculate my um ovulation, I no fit det calculate my um period day, if e come twenty today, e go come um five next month, the tin dey do zig zag e reach one time I no even com see am again I no even see am for like um e go enter like six month wey I no see am um I no com even go see doctor o I com think say Um and um wetin dey do me make I check online, I con go check online I com see say wetin fit happen wey my period cease nai I con go con go, I con go social media I type I go Google, I go other platform wey I go check if you no dey see your period well wetin dey sup um nai I see different tins o cancer, I see PCOS um noting wey I no see that day nai I con dey reason say Um wetin I fit carry shey e fit be cancer bcuz e con be like say symptoms wey dem put <laughs> um e wan follow body join wetin dey do me naim I con dey look abi na PCOS abi na dis abi na that, naim I con see say um maybe na PCOS I get ti o, I con even see hormonal imbalance too nai I con look look say wetin dis tin fit be I con check drugs, I see drugs for der but I go pharmacy dem no gree sell drugs for me nai I com make me go hospital, na wen I con go hospital naim doctor con tell me say wetin I see for online misdiagnosis dey happen well well especially for pipu wey dey use Google Google even if dey dey wan sleep for night dey go Google am na wetin my eye see so o wen I run the test der see wetin dey do me na small thing wey no even dey serious nai Dem give me injection Dem give me drug and I dey okay, I don dey I don dey I don dey see my period well well since two years now nothing nothing happen to me um

wetin be the key element Wer define sexual consent and why e Dey essential to ensure respectful and consensual sexual experience wetin be sensual consent? Sensual consent na wen u free with all your mind, all your heart, all your body say yes o I don gree say make we do dis tin, I don gree say make u tosh my body na wetin dem Dey call sesual corsent be dat, e don gree for d man, e say yes okay I am yours, na meaning of sesual consent be dat and why e Dey ensential for respectful and consensual sesual experience na bcuz number one e Dey promote trust you know say person wey be say you e e gree for and e gree for you na go Dey free with Una sef, Una go fit tell Una sef anything, e Dey build trust between couples another one be say e Dey build safety your mind go Dey for rest say no be say tomorrow dem go tell you say you don rape person say e no gree, say you force ursef on top woman that one mean say u don rape am, dat one fit land you for jail so e Dey promote safety, another one be say e Dey respect autonomy, wetin be say e Dey respect autonomy, e mean say in get right to in body, e mean say u respect the, you respect your partner, you respect wetin ur partner want, if your partner tell you say no, e go respect dat, u go respect say e tell you say no, no be say you go force am, na wetin sesual consent Dey promote be dat, another one be say e Dey build eldier relationship say ur relationship go Dey very eldy, u no go Dey fear your partner say e um dis man now if I reach house Abi if I go in house Abi if in see me, e go force me, e go force me do dis one, e go force me dat one, e Dey promote eldy relationship, na relationship go strong well well and instead dis kind tin, this kind sensual consent e Dey Dey straightforward, person no fit talk yes con say yes no, yes na yes, no na no and e no Dey, e no Dey normal if pesin say no, u con Dey try convince am say may en say yes, if pesin con say no just leave am, dat means say e no consent so na wetin sensual consent Dey promote be dis, e Dey ensure say relationship Dey smooth and again ur mind go Dey rest say not in fit sup, no be say u Dey force ursef ontop ur partner

Wetin be the most effective contraceptive method for preventing both unin ten ded pregnancies and sexually transmitted infection um the one wey Dey most effective for sesually transmitted infection and belle wey you no wan keep na condom, na male and female condom na him sure pass bccs um condom no go make you get belle and e no go make u carry infection as one person go wear rubber protect hinsef so even if the other partner get am for body e no go enter your own body bcuz oda contraceptive method wey Dey den no Dey cover sesually transmitted infection, example um if d pesin use pee, pee e no fi, e no fi cover sesually transmitted infetion, d only tin wey pee go do be say e no go le you get belle e no go le you get belle, another one e if u Dey use injection not to get belle, u no go get belle but u fi still carry infection so the one wey Dey okay pass na condom and IUD, condom Dey okay for pipu wey never marry bcuz pipu wey don marry fi Dey tal say de no wan use condom but for pipu wey never marry na condom Dey okay pass and the one wey Dey okay again na IUD na IUD for pipu wey don marry, IUD da one wey den Dey put for Wer e be planting one, wey be say den Dey put for ham, dat one sef e no go make dem get belle but um u fi carry STI o, u fit still carry STI, so d one wey den fi use again na to use dual method wey be condom and peel, dat one Dey hundred percent, e Dey hundred percent effective, na to combine peel peel and IUD, another one be say if den no wan use condom, de fi use peel but make d partners, make den Dey faithful to diasef dat way den no go carry sesually transmitted infection.

wetin be d permanent symptoms of tuberculosis and how e take different from oda restiratry infection, tuberculosis na infetion wey be say na bacteria Dey cause, wetin be the name of the bacteria wey Dey cause am? The name na mycobacterium tuberculosis and e Dey e Dey e Dey spread wel wel if person wey wey get tuberculosis cough um u go use ur nose Abi u go use ur body Cary d water um u fi carry am o, u fi carry am, now tuberculosis Dey very very serious bcuz um anybody wey get tuberculosis go Dey cough blood, e go Dey cough blood and Um oda respiratory infection no Dey rish dat level say e wan Dey cough blood but tubercurosis e go Dey cough blood wel wel um e depend e fi Dey sever wey be say the blood go plenty Abi e fi Dey male but if e get ordinary cold and cough, u fi, u no fi Dey cough blood na but tuberculosis go make you Dey cough blood, another difference wey Dey tuberculosis and resratory infection be say tuberculosis go make u loose weight o, e go make you loose weight bcuz e Dey drain water for body so e Dey make dem loose weight but normal respitiratry infection no go make you loose weight o, another one be say e go Dey get fever, e go Dey get fever, go Dey get fever, your body go Dey hot, go run temperature, go Dey run temperature wel wel for tuberculosis, na tuberculosis cough um the cough Dey long, e Dey long like three weeks, e Dey long like three weeks and you see common cold, dat one e no Dey long like jus one week, another difference again be say tuberculosis um e fi be blood, I say na blood Abi na yellow muco um yellow mucos go Dey cough but normal um cold e Dey clear, e Dey clear and tuberculosis no Dey very common, e no Dey very common, e Dey rare, e no Dey very common, e Dey rare, another one be say another difference between tuberculosis and common cod be say w Dey highly contagious, e Dey highly contagious well well, u fit catch, e Dey Dey inside dia spit so if even if u use dia spoon, u fit card am um common cod sef Dey contagious but e no Dey Dey serious like tuberculosis, so na the difference between tuberculosis and common cod be dat.

Wetin be the main difference between um the various type of herpatitis a,b,c, d and e and ow den ne take transmit dem, herpatitis a na HAV virus Dey cause am, na HAV virus Dey cause am hepatitis b na HBV virus Dey cause am, hepatitis c na HCV virus Dey cause am, and hepatitis d na HDV virus Dey cause am, hepatitis e na HEV virus Dey cause am, Hepatitis a get vaccine, dat one be say if you collect am, u no fi, if u don collect the vaccine u no fi carry am, hepatitis b sef get vaccine, hepatitis c no get vaccine, hepatitis d no get vaccine, hepatitis e get vaccine for some countries, no be everywhere, no no be every country get am, na ow e Dey take spread, e Dey Dey, hepatitis a, e you fit carry am inside food wey Dey contaminated, hepatitis b u fit carry am through sex if your partner get hepatitis b u fit carry am and sometimes e e Dey spread from mother to shide, if mama get and e no treat herself, pikin sef fi carry am and um hepatitis c, e Dey Dey for blood, so if e person wey get hepatitis c use needle and u use am too you fit carry am and e Dey very very chronic na hepatitis c Dey chronic pass, hepatitis d e sef e Dey inside blood, u fit carry am inside blood if you use needle of person wey Dey infeted, hepatitis he na inside food wey Dey nor cook well, meat wey Dey nor cook well and water wey don Dey contaminated, inside al dis hepatitis d one wey Dey serious pass na hepatitis c, e Dey very very serious, e Dey very very chronic na the difference wey Dey for Al the hepatitis be dat